I kutyena eni tye te cal ma obino opye i ature eni tye ature pa canpulowa canpulowa aturene tye maleng can pulowa ka kikwanyo ki i poto kiyubo ki mo.

Dako moni ma omako oywec i cinge-ni ti ka yweyo nyim otte en oruku kor bongo mabor matar inyim otti bene tye mon ariyo acel obedo ki latinne ma tye ludok en acel ocung woti dongo cingge

I cuk eni ngat eni ocano ginacatane i bok i kin gin acataneni tye nyanya, labolo muyembe wa ki layata muno weng mutung gulu bene tye.

Nyang eni obuto itip pa godi ma olworo teng pii eni nyang eni ongamo doge ti kuro lee mo ma tye mere ka wot ata wek ecam.

En ni tye poto anyogi poto anyogi eni pot anyogi tye maleng pot anyogi eni pe ki kwidi mo iye onyo two mo iken pe iye

Amuka aryo gubuto piny ite yat ite tipo amukani komgi dongo ento acel dit loyo lawoteo madit-ti nen calo tye ma lacone.

Daktar eni tye ka tic i kom latwo en tye ka tuco bad latwo ni ki lubira daktar ni oruko roc i cinge gin gitye i ot yat

Ot madit eni kicweyo iteng nam kiiwiye malo kijengo kema matino tino madwong keme eni gitye kala matar dok bene kemani kiyubo calo ot ma iromo bedo i iye

lutino eni gitye ka myel myel tekwaro myel eni kilwongo ni bwola gin weng guruko bongo myel maleng lutino awobe guruko kono bene iwigi ci icinggi gumako bul giwoti myel.

Winyi aryo ma kumgi tye mata-ni gupye idi togo, togo pol kara dong idi kulu kulu ka ma pii gure iye idi togo ku man anyai madwong bene bedo tye.

Laco eni obedo i ot maleng en tye ka tic ki laptop-pe ma oketo iwi meja ma nene mwonya laco eni nen calo tye i opic-ce dok woti timo tic ma kawayo dog ticce.

Laco-ni ocung inget dakone ma pud onyomo anyoma gin weny guruku lagit icingi dako-ni oruku cawa ingut cinge dok bene tye ka mako cing laco-ni

Latin en oyeo ter madit i wiye en tye ka yito cere madit latinni tye ka wot kutyeno en ne calo tye ka dok gangi

Ngat eni oduro okono i nyim kacatte en bene cato labolo muyembe ki ovakado ngato moni ocung tye ka mako wotamelon.

Lumak rec eni gucibo yeyagi ma gicito kwede idi nam ka mako rec iwi cere idog nam idog nam eni bene kigoyo ki cel ma kicweyo ki matafali.

Ot eni kicweyo ki diro matek ma bati kiketo i wiye ma kwa bene ot eni ki cweyo ki matafali ma kwa.

Iteng pii eni tye togo matino ma tye ka dongo kany tye kulu ka ma lee gibino ka mato pii iye lee aryo ma kilwongo ni jobi-ni gitye ka lweny kiidye lum ento aryo muekeneni gucung mere mot.

Latin gwok eni obuto i dye lum ento lum eni tye macek latin gwok eni oruko bongo i kome wang latin gwok eni col ma ka ineno ki cen bedo wayi toi.

Ngato moni mito tedo lacene en onyo lacene madwong icupuriya matidi tye ka lwokone ki pii lacene kilwoko kome maleng ma pud pe kitedo.

Eni tye dek lacene ma kicelo maber ki nyanya moo bene oromo lacene enio lacene ka kitedo kuman camone mit ki kwon kal.

I nget ot bati enni ki duru yen ma kingidoo matino tino makoko bene tye i kingi yen enni ki tedo ki dek ento ca mukene kiwango ki matifuli be

Dako eni obedo piny en tye ka Cato gweno en tye ki gwenni madwong mucanogi icingenge dako-ni nen calo tye labiyacara matek

Laco eni obedo piny i yeyane en tye i dye pii en tye ka mako rec laco-ni tye ka tic ki goli me mako rec dok bene oketo labit rec i wi goli labit recce-ni tye ma kwar.

Nyig muyeme matoco eni gitye kalyere ki jang yat muyeme muyeme matoco kuman nongo giwac dok bene camone pe mit ento ka gucek camone mit

Dul pa kic eni gin gudure i kom luwotgi kic eni gipe ibong pa kic eni nen calo tye kic m gilak ki i kin pinynyi.

Kikoro yo ma pud kipuro apura tipa ma otingo dano madwong i ngeye tye ka ngwec iye tipa eni tye ka tero jo ma gitye ka kobo ki i gang acel cito i gangi mukene.

Wang puleja enni kato ki inge ot pa dano i kin gang enni odi pa dano kingi cokcok dano ma kanyi ka ber gionyo yugi i wang puleja enni

Ditim eni tye kama lee gikwo i ye kany lee tye madwong magitye kacam dok bene lum odongo maber kabedo eni tye ki yadi manok.

I kor ot mo ki keto iye mac ma lyel i dye wor mac eni ka i dye ceng pe lyel ento i dye wor lyel dok caro dye gudi maleng.

Lutino anyira angwen magu a kikulu kagamo pi gi nen guyeo pi i wigi gitye kawot ki dog yo ki teng yo eni tye i ye lutino aryo madok gitino loyo angwen magua kikulu ni o.

I kutyeno eni laco eni tye kamako rec, en tye ka tic ki goli, goli pa laco ni tye ma kimaki ki tal mabo

Iteng nam eni tye kweyo ma jo mukene tye ka tuko ikweyo eni jo mukene gitye idi nam ka kwang giwoti tuko i pii iteng pii eni bene lutino dwong.

Pii ma inam eni to ka mol ki keto matek teng NAMI opong ki yadi mudongo iwi godi, godi mukene to i di nam en-ni

Joni eni gubedo ikom gin gitye i ot ento en calo gitye ikanica gin gubedo ma kingi bo bo ki ingegi tye kom madwong ma kidurugi

Dul pa rii eni gucungo nen calo gitye ka kuru lati rii acel mudongo latin rii enoni pud tye i bur en nen calo ka bungolo bur ni

Laconi ocung iyeyane idi nam en tye k woti tero obwo me mako rec obwo me mako rec eni kiyubo ki nilo.

Idiwor ni enini mutoka cuk tye magucung kama gicung iye en kama mutoka cuk ocungo i ye ni bene dano tye i ye gurye tenge kacato catgi gin gitye ka tic ki mac me cat.

Mutoka ma tingo jo ma bino ka limo idye park-ki ocungo idye lum latin awobi moni ocung inyim mutoka enoni en oruko kamera ingute.

Latin awobi enni ocung i wi got got eni tye iteng nam latin awobi enni oruku cilipa en bene tye mumako tal i cinge tal enni do otwoo

Dukan kama kicato iye jami dogolane weng gitye twolo dukan eni gitye ma girom gin angwen dukan eni tye itegn yor ka ma mutoka romo cung

Yat fenic eni tye ki nyigge ento acel tidi loyo lawoteo nyig fenic eni weny pud gitoco gire pud po gucek fenic ku ocek ngwece kur dok bene camone mit

Ngat eni tye idye lum kutyeno ngat eni tye ka mako atura ki cinge ngat eni nen calo maro bedo idye lum dok bene maro atura pol kare anyira en aye maro atura.

Enni tye di bunga ma dano opito yen apita yadi enni ka gudongo ki ngologi me yubu bao di bunga enni bene tye ki banya ariyo ma dano woto iye

Jami tekwaro egini kingabogi i kor ot ento kigengo gi o kimaraya wek dano pe okwanygi jami enigi i kingi tye i ye naa, naa tye maromo gin adek makingabo malo.

Ka imito neno kwayi lee mapatpat ki i dye park cit i teng nam i teng nam eni tye iye lyec ma obino ka mato pii ki latinne kun lee mukene calo jubi bene tye raa bene tye i teng pii eni.

En tye gangi pa jo moni ot kuman i nongogi i caro keken ot eni kicweyo ki kor ento kore kirwado ki lobo ot eni wiye kiketo bati ento acel ki umo ki lum.

Kic eni opye i atura ma tye kala yelo kic maro limo atura kic eni kome tye macol ento dingeye tye ki yer madwong kic eni tye ka ywayo moc atura.